Man yeya madwong tye idi nam man i dog pii malac eni

Man ature ma kic ocung i wiye tye ka mato pige malim.